Aanafalama oyendji uunene ngele inakulokwa, ohayalongitha oopayipi dhono hayatula poha niiimeno yawo, dha zamoogolola opodhitekele iimeno yawo yokayise kenota.

Aantu ihaya longowe noonyala paife ohaya longitha omambakumbaku, opu na nee omambakumbaku gwokupulula, omambakumbaku gwokuhelela oshowo omambakumbaku gwokuyungula, aantu ohaya futu nee omambakumbaku ngoka.

Opuna oma gumbo gopashinanena ngono gatungwa noondhopi po pombanda opwatulwa iipeleki, megumbo mono ohamukala nee muna oondunda ngaashi: okombitha, oseti oshowo oondunda dhokulala nuundjugo.

Aantu oyena uundama uushona mono haya tula mo oohi dhoka haya tekula haye dhi tulilemo iikulya oshowo omiti opo kaadhi kwatwe komikithi dho ngele dha koko taye dhi kwatamo dho taye dhi landitha nenge yalye.

Momuthigululwakalo gwAawambo aakadhona unene ohaya falwa kolufuko. Olufuko olwo oshituthi shoka hashi dhanwa kAawambo, mono haku yi aakadhona, opo ngele okwa ningi etegelelo, ihaku tiwa okwa mita.

Aantu yamwe oye na iikunino iinene moka haya kunu iikunomwa ya yoolokathana. Omuntu ngele okwa mono kutya iikunomwa ye oya thika okutewa, oheyi teya mo e teke yi landitha po, opo a vule okumona mo iiyemo.

Moondoolopa odhindji omuna oondundu unene ngaashi mOvenduka .Omuna oondundu unene hodhi mono ngele to yamo. Moondunda mono Iha mu yiwa oshoka omuna iilikama ngaashi omayoka oshowo oondjima.

Mefuta omuna oohi dha yoolokathana, moka muna dhimwe ooshona omanga dhimwe oonene oshowo dhimwe oha dhi liwa dhimwe iha dhi liwa, aantu ohaya yi nee yaka kuthemo nenge yaka kwate yo yedhi ningile uundama uushona yo yedhi tekule.

Aantu yamwe ohaya tekula iimuna ngaashi oongombe, nuuna omvula inayi loka nawa ohaya landa iikulya yiimuna, iikulya yiimuna ongaashi ne omwiidhi, omawalakasha nosho tuu.

Iilya ngele ya kukuta , aantu oha yeyi teyamo momapya taya longitha oombali, oontewa, iiyaha na yilwe wo. Ohaya longitha ne oombele oku yi teyamo mepya yo ta yeyi fala kolupale opo yi tegelele oku yuungulwa.

Miikunino yiinamwenyo ohamu kala aantu mboka haye yi tekula nenge haya takamitha iinamwenyo mbyoka yomokuti, ngaashi nee oondjamba. Ondjamba ngele oya mona oshiponga nenge okandjambona oko akeke ka kala po pamwe yina asa, ohaka takamithwa.

Mongashingeyi aantu ihaya longowe nuudhigu. Okwa longwa omashina ogendji ngono haga iilonga ya yoolokathana unene yopaShiwambo oshowo yokomikunda ngaashi okuteta omwiidhi.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we noonyala, ashike ohaya longitha oma mbakumbaku. Opu na nee oma mbakumbaku goku pulula, goku helela nosho woo goku yungula.

Moondolopa odhindji ohamu ningwa oopololeka dhayoolokathana mono hadhi kwatelemo uunene aagundjuka ano mbono haya ithanwa opo yakalonge kiikunino yo yavule okulongitha oonzapo dhawo.

MoVenduka omu na oondundu odhindji. Unene ngaa ngele owa fa to zi mo, oho mono oondundu odhindji. Oha ku kala nee ku na oondjima ndhono ethimbo limwe ngele odha sa ondjala hadhi ziko dhi lye po iikulya yaantu.

Mokuti omu na iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi: oonkoshi, oondjamba, oonduli, omatotongwe, oongwe, oongolo nosho tuu. Iimamwenyo mbino ihayi kala mokati kaantu. Yimwe oya nika oshiponga, omanga yimwe inayi nika oshiponga.

Aantu mba yena iikunino iinenenene, ohaya longitha omashina. Kutya nee okukuna, okuteya, okuhelela nokuninga kehe shimwe, ohaya longitha omashina ngoka ogo haga ningi kehe shimwe, yo shawo okukala owala tayega kondolola.

Omuntu ngele takunu olundji ihakunu owala nale pevi, ashike tango ohakunu muundoha nenge takunu muushako wontumba opo nee ngele okameno nenge oshimeno sha mene, oheshi kutha mo nee eteshi tsike pehala mpoka ahala.

Aantu yamwe ohaa tekula oohi mono haakongo uundama uushona mono taa tula oohi etaakala tayedhi pelemo iikulya opo kaadhise ondjala ano ohayedhi tekula yo eta yedhi takamitha.

Mokuti ohamu kala wo Oompanda ndhono hadhi kala dhina omayego ndhono omuntu ngele okwa adhika egana ota vulu okumangwapo, oshoka oshinamwenyo shoka oshagamenwa kepangelo lyaNamibia.

Unene momuthigululwakalo gwAawambo aantu oya simaneka oshimbombo. Ohaya teleke oshimbombo nonyama nenge nomboga ndjoka hayi muwa mepya ano monuthigululwako gwAawambo aantu ihaya si ondjala.

Monale aantu ka kwali haya tungu ngaashi mongashingeyi aantu oyabli owala haya kutha omaloya taya tholoma oondhopi yo taya tungu oondunda dhawo ndhoka dhomwiidhi ashike mongashingeyi aantu ohaya tungu omatungo.

Omuntu ino pumbwa owala okukala wuli megumbo, ashike owa pumbwa okukatalelapo omahala gayooloka, hono twiilongelekosha wo ngwee wutale nkene oshilongo sheni sha yambekwa, nankene oondolopa dhili.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kala mokuti. Oshina nduno omagulu ga yeluka nothingo onde. Ngele owayi mokuti nenge wuli konima yiihwa, itokala inoshimona oshoka othingo yasho onde unene.

Aantu mboka haya nunu oondjuhwa yamwe ohaya landa iikulya manga yamwe ohaya kongo owala iikulya yawo ku yoyene mbyoka haya pe oondjuhwa ngaashi iilya ihadhi pewa woo omeya.

Omvula ngele ya loko omithima, omadhiya, omatale nakehe mpoka hapu talama omeya nenge hapu kala omeya, ohapu kala pu udha unene omeya. Aantu ohaya kala ya panda oshoka iinamwenyo yawo ohayi hupu nuupu yo ihayi si enota.

Otuna iikunino yiinamwenyo ngaashi oshikunino shoka hashi ithanwa Etosha, hono ha ku kala iinamwenyo, iiyamakuti mbyoka iha yi vulu oku kala mokati kaantu.

Kehe omuntu naashoka ehole. Nenge kehe omuntu naashoka tavulu okukuna . Aantu yamwe oyena owala iikunino yomatama, yamwe oyena iikunino yiiyimati noshotuu. Opo wukalekepo oshikunino shoye shili muundjowele ongele owala totakamitha iimeno, toyi tile nawa omeya.

Uuna omvula ngono kaa kuna omuloka gwa gwana uunafaalama unene mboka wiimuna ohaya landa iikulya unene ngaashi omwiidhi opo ya vule oku hupitha iimuna yawo.

Aanafalama mboka yena omavi omawanawa taya vulu okukuna, ohaya kunu iimeno yawo. Olundji ngele ofaalama nenge oshikunino oshinene, ohaya tula mo ominino ndhono haya longitha okutekela iikunino yawo.

Miikunino yiinamwenyo ohamu kala wo aantu mboka haya tekula iinamwenyo ano haya vulu oku kala popepi niinamwenyo mbyoka hayi monika yafa yanika oshiponga kaantu unene ngaashi oondjamba nosho tuu.

Aawambo ohaya pungula iilya yawo muuhandhi. Ano ohaya kala yena iigandhi mbyono hayi tungwa noombale omo haya pungula iilya niikunomwa yawo ayihe mbyoka hayi mene momapya gawo.

Aantu ohaya longitha iinima oyindji okulonga momapya gawo, oyendji yomuyo ngashi pethimbo lyoshinanena ndino ohaya longitha omambakumbaku opo kaaya manepo ethimbo. Omvula ngele ya loka ohaya kutha wala omambakumbaku etaya pulula omapya gawo eta ya kunu.

Mokuti omu na omiti odhindji hoka komiti haku kala uunamwenyo uushona uudhila mboka wuli pomaludhi ogendji. Aantu ngele ya yi mokuti oha ye wu yaha nuutati nenge noongumi.

Aantu yamwe oyena iikunino yawo iinene mono haya kunu iikunomwa ya yooloka, ngaashi iikwamboga, iiyimati noshotuu. Ohaya kunu nee, shampa ya mene yo taye yi tona ko yo taya landitha.

Aantu yamwe mboka yena iikunino iinene, ohaya longitha omashina kutya omokutekela iikunino yawo , omokuteya, nayilwe ngele taya takamitha iikunino yawo.

Onduli oyo oshinamwanyo oshile shi vule iinamwenyo ayihe, shoka shi na othingo onde oshowo omagulu omale, ashike sho shene inashi nika oshiponga ohashi vulu oku kala popepi naantu, ashike sho shene oshomokuti.

Mokuti ito adha mo owala iinamwenyo ngaashi oonkoshi, ihe oto vulu woo okwadha mo iinamwenyo ano iiyamakuti ngaashi ooholongo, oondjamba, oonduli, oongolo nayilwe mbyoka ihayi kala mokati kaantu.

Pethimbo lyokwenye aanafaalama mboka yena iinamwenyo ngaashi iikombo. Ohaye yi hugile omeya, oshoka omithima momadhiya ohaga adhika gapwina opo kayi se kenota.

Ino pumbwa oku kala owala wuli megumbo ashike oto vulu oku ka talela po omahala ga yooloka, ngoka ga patuluka nokuli to vulu oku kala wa thikama pehala mpoka nowa tala lela kokule, wa tala iinamwenyo ya yoolokathana nosho tuu.

Mokuti ohamu kala wo muna uunamwenyo mboka hawu tuka ano uudhila. Uudhila owuli pamaludhi gayoolokathana wumwe ohawu tuka mokule nawumwe ihawu tuka mokule. Ohawu kala nee wanambela komiti.

Momuthigululwakalo gwaawambo, aantu ngele ya teya iilya noye yi dhenga, noye yi yungula, ohaye yi tula muugandhi. Okagandhi ohaka hotwa nee, opo iilya kaa yi tukwe yo kaa yi like po.

Kehe megumbo unene ngaashi kowambo ohamu kala muna oondjuhwa. Ito adha naanaa megumbo lyokowambo kaamuna oondjuhwa. Ano ohaye dhi tekula nee taye dhipe iikulya ngaashi iilya dho tadhi li dho tadhi hadha wo.

Aantu yamwe oye na oofaalama dhoondjuhwa mono haya munu noku tekula oondjuhwa dhawo. Ndhono ngele dhakoko haye dhi landitha nohaya landitha wo omayi opo ya vule oku monamo iiyemo.

Oongombe iimuna nenge iinamwenyo mbyoka ya simana kaantu, oshoka ohayi vulu okugandja onyama, omahini , omagadhi nayilwe wo oyindji. Dho ohadhi vulu okukwathela wo okupulula.

Aantu yamwe oyena oofalama oonene mono hamu kala muna iiyamakuti. Iiyamakuti yimwe oyo mbyoka yopaantu yimwe oyo mbyoka kayi shi yopaantu. Ohapu kala nee nande oonduli, oongolo nosho tuu.

Omuntu otovulu wo okukala waya komahala uunene hoka kuna omafuta opo wuka ende mombautu oshoka inopumbwa owala okukala to ende moohauto, oto vulu wo okuya koombautu hono tovulu okukala natango wiilongelako sha.

Aantu yamwe iilonga yawo okupakela iikwamboga nenge iiyimati, mbyoka hayizi koofaalama, opo wuyi tume koositola hoka tayi ka landithilwa, opo yavule okumona iimaliwa.

Moshilongo shetu omuna wo iikunino yiinamwenyo hono haku kala iinamwenyo yomokuti ngaashi oondjamba, uumenye, ooholongo, oonkoshi nayilwe oyindji mbyoka ihaayi kala mokati kaantu.

Aatelelipo uuna taye ya moshilongo ohaya silwa oshipwiyu mono haya vulu okupewa omahauto nomuntu ngoka gwomoshilongo, dhono haya ende nadho taya ulikilwa omahala ga yooloka noga yooloka.

Aantu mboka yena oofaalama nenge haya tekula oohi , ohaya kala yakwashilipaleka kutya omeya inaga kakekwa nando okosha nenge inaga tulwa omuti opo gudhipage oohi.

MoNamibia opuna omahala ngoka nkee puli opuna owala iihwa, puna omano nomiti adhihe dhoka odhindji dhindji. Odhindji ohadhi kala nokuli moondundu, ano moondundu mono ohamu kala nee iinamwenyo ya yooloka ngaashi oonkoshi, omayoka nayilwe oyindji.

Omagumbo gokOwambo ohaga dhikwa niiti nohaga kala ge na oondunda ndhoka dha kumbwa nomwiidhi, dho tadhi dhikwa niihenguti nenge niiti, ashike mongashingeyi oshidhigu naana nenge otasheende tashi kana po.

Aantu yamwe oyena iikunino iinene ano mono ihamu longwa naana kaantu ashike ohaya longitha owala omashina, omambakumbaku naayishe mbyoka ihayi vulu okulongithwa kaantu.

Aantu yamwe oye na oofaalama dhoongombe mono haa munu oongombe. Oongombe ohaye dhi kanda omahini ngono haa vulu okukala ogo taya li, nenge ye ga landithe po, opo ya mone mo iiyemo.

Omumvo ngono ngele okuna efundja, omadhiya ohaga kala guudha omithima ohadhi kala dhuudha omeya. Aantu ohaya kongo ondunge opo momadhiya nomithima yatulemo oonete opo oohi dhikale pehala limwe, yo tayedhi pelepo iikulya.

Aawambo oyo aantu uunene mboka ya simaneka oshimbombo. Oshimbombo ohashi zi miilya, ano iilya tayi tewa mepya mbyoka hayi kunwa mepya. Tayi tsuwa tayi ningwa uushila, ne tayi vulu oku teleka oshimbombo, nuusila mboka ohawu ithanwa uusila womahangu.

Aantu olwindji ngele taya kunu tango ohaya tameke okukuna, muundooha nenge muushako. Opo nee ngele oshimeno shamene, opo nee hayeshi kuthamo nomidhi dhasho, ee tayeshi tsike pevi ndoka ewaanawa, sho tashi koko.

Aantu ohaya longitha iilongithomwa ya yooloka opo yuule oohi. Yamwe ohaya kwata oohi noonete, yamwe onoonyala omanga yamwe ohaya longitha uundjolo, hoka haya tula ko okakunde okashona opo yedhi kwate.

Omilonga unene ngaashi dhokOkavango oha mulala oongandu. Aantu ohaya kukililwa nee opo yiikaleke kokule nomeya oshoka ngele oya kala taya unene ngaashi uunona uushona otawu vulu oku lika koongandu

Aantu yamwe oye na oofaalama moka hamu kala iinamwenyo niiyamakuti ya yoolokathana ngaashi oonduli nosho tuu. Iinamwenyo mbika yimwe ihayi kala ya nika oshiponga kaantu.

Aantu mba yena iikunino ohaya longitha owala omashina nenge omambakumbu ngoka haga vulu kehe shimwe ,ano haga vulu okuhelela ,haga vulu okukuna go ohaga vulu okuteya.

Uuna omvula yaloka nenge kuna omuloka guli nawa ohaku kala kuna omwiidhi lela niimuna ihayi si ondjala lela oshoka omwiidhi ogwaziza go noomeya opo geli, ano ohayi kala yina omalutu omawanawa.

Aantu yamwe ohaya ka talela po wo mombuga, moka hamu kala mu na oondunda dhokulala. Mono haya ende nee taa tala iinamwenyo mbyoka hayi kala mpoka, ashike mombuga kamu shi muuwanawa okukala, oshoka ohamu kala mwa yela. Omu na omiti omishona, mo mu na wo uunamwenyo wa yooloka nowa yooloka.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayi munwa kaantu dho ohadhi li omwiidhi owala. Ano ohadhi ningilwa nee iigunda moka omo hadhi lala. Ano dho inadhi nika oshiponga kakele kwaandhoka oohahu.

Aantu yamwe ohaya tekula oondjuhwa ye na moofalama oonene nuuna oondjuhwa dha vala omayi ohaye gakuthapo nokuga landithapo.

Aataleliipo unene oye hole okuya kiikunino yiinamwenyo hono haya yi yaka tale iinamwenyo niiyamakuti yayoolokathana mbyoka hayi kala hoka. Ohaya tala nee nokuthaaneka ngaashi oondjamba.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa ohaya landa owala uuyuhwena uushona. Mbono oyo haya longitha nenge haya tekula opo wukoke wo tawu ningi nee ofaalama onene oshoka shampa wakoko otawu valathana.

Aantu yamwe oyena iikuku yoondjuhwa mono haya landitha oondjuhwa, no haye dhi tekula etaye dhi landitha uuna dha koko. Omayi gadho ohaye ga landitha po woo nenge ye ga lye po no kuli yo yene. Gamwe oha ye ga etha ppp ga vule na tango oku etapo oondjuhwa oonkwawo

Uuna wa hala okumona iinamwenyo yomokuti oto vulu okukatalelapo omahala hoka ha ku kala iinamwenyo yomokuti ngaashi Etosha National Park hoka to vulu okuya e to ka tala nkene iinamwenyo yomokuti hayi kala.

Aantu yamwe oyena iikuku momagumbo gawo ,ano ito adha nana egumbo lyoshiwambo ndele kamuna oshikuku. Ano oondjuhwa ohaye dhitekula nee taye dhipe iilya kehe esiku osho woo omeya opo kadhi se kondjala nokenota.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shoka hashi langele omayi gasho, po opo nee ngele omayi ga tendulwa ohamu zi uuyuhwena mbono hawu koko wo tawu ningi nawo oondjuhwa oonene, po opo nee omuntu ha vulu okulanditha nenge okulya.

Olundji aantu mboka yena iikunino ohaya si oshimpwiyu opo yatekele iikunino yawo kehe esiku, ngele inayi tekelwa otayi si yo otaya vulu okusholola oshoka itaya mono mosha.

Aantu ohaya ningi oondunda dhawo, unene Pashiwambo, ndhono hadhi kumbwa noomwiidhi, tadhi tungwa noondhopi ndhoka dha ningwa meloya. Omagumbo gOshiwambo osho haga dhikwa ngaaka noondunda dhOshiwambo osho hadhi kumbwa ngaaka.

Aantu mboka yena iikunino iinene ohaya kala taya mono iiyemo oyindji ,oshoka ngele yateya ohaya tameke oku landitha iikunomwa yawo kutya nee okoositola unene tuu ndhidho pombanda.

Mokuti ohamu kala woo oongolo. Ongolo osho oshinamwenyo shoka inashi nika naana oshiponga ashike oshinamwenyo shomokuti . Shino ohashi vulu okukala tashi thanekwa kaantu yeshiwete ashike ihashi ponokele aantu

Aantu yamwe ohaya longitha omambakumbaku nenge uumbakumbaku uushona wokupulula. Yamwe ohaya longitha iipululo, mbyono haya vulu okutulako iinamwenyo etayi pulula, nenge tayi undula yooyene.

Aantu yamwe ohaya hupu ashike miikuku yawo yoondjuhwa, moku muna oondjuhwa dhawo mono haya munu oondjuhwa tayedhipe iikulya kehe esiku, opo dhikoke yedhilandithe yamone iimaliwa.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi ano mono haya kongo oonete, dhono haye dhi dhike momeya opo oohi dhi kale owala pehala limwe, unene ngele omeya ogendji go otaga tondoka unene.

Kokuti nenge mpoka puna omiti, olundji ohapu kala uunamwenyo mboka hawu iithanwa ta kuti uudhila. Uudhila owuli pomaludhi ga yoolokathana, opuna mboka hawu vulu oku tuka kehe pamwe, po opuna mboka hawu kala miihwa, ohawu monika nokuli ashike uusiku.

Mokuti ohamu kala iinamwenyo ya yoolokathana, mbyoka ihayi kala uunene paantu. Iinamwenyo yimwe oya nika oshiponga, yimwe inayi nika oshiponga, ohamu vulu oku adhika ngashi onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti, ashike sho shene inashi nika oshi ponga.

Movenduka omuna oondundu. Koondundu hoka ohaku kala oondjima, noondjima ndhoka ngele dha si ondjala, olundji ohadhi ziko e tadhi ya mokati kaantu, dhiye dhikonge iikulya. Ohamu kala wo muna omiti odhindji.

Oondjamba odho iiyamakuti mbyoka hayi kala mokuti, noya nika oshiponga, oshoka ngele oya hindwa, ohayi vulu oku dhipaga noku hanagula. Oshoka dho nkene dha shitwa odhi vule aantu noonene, nodhi na oonkondo.

Mokuti ohamu kala iinamwenyo oyindji. Ano iiyamakuti ngaashi oondjamba, oonduli, oongolo, oonkoshi, nayilwe. Yimwe iishona nookuli, naambyoka hayi kokaya, ngaashi omayoka.

Ehala ndyoka hali ithanwa oRuacan okuna ewo lyomeya. Aantu ohaya yi nee unene momafudho, hoka haya yi ye ki iyuvithe nawa yo ya ka tale nkene omeya taga tondoka nohashi kala enyanyu enene.

Mokuti ohamu kala oondjima. Oondjima dho dhene hadho naaana dhopokati kaantu ashike thimbo limwe odha nika oshiponga nethimbo limwe inashi nika oshiponga. Ngele unene owa adha sa ondjala otashi vulika dhi ku dhenge.

Ngele owahala oku mona iinamwenyo kukatye anua ngoe kukale owala toyi tala momafano ashike wiimone nomeho goye. Otovulu okuya kiikunino yiinamwenyo hoka hovulu oku katala ngoe tothaneke woo.

Aantu ohaya longo iilya momapya gawo, nongele ya teya etaye yi tula miigandhi ohaya tsu, eta ya hutula yo uusila mbwiya oyo nee haya longitha oku ninga iikwila mbyoka aantu haya li.

Mongashingeyi aantu oyendji ohaya hupu owaala miikunino. Ano omuntu ta kunu iimeno ye mbyoka hayi mene. Yo ngele ya mene ta landitha nenge ta li, ye tiikwathele nofamili ye.

Mokuti, oha mu kala woo uunamwenyo uushona ngaashi uudhila. Uudhila oha wu tuka owala mewangandjo, eta wu nambele komiti, no ku tunga iihandhila yawo, komiti hono oko woo ha wu valele.

Iilya ngele ya kukuta aantu ohaye yi teyamo momapya ohaya tula nee moontungwa omo haya teyele yo taya fala kiipale hono hayi kalapo e tayi dhengwa nenge yi lyatwe nuushina opo ne tayi yungulwa yi tulwe muugadhi.

Aantu yamwe oya tota oofaalama dhawo nenge kombinga yimwe yoofaalama dhawo oya ningako omeya , mono haya tula mo oohi ndhono ha ya pe iikulya opo nee ya vule oku kala kaayena omukaga.

Aantu oye hole oku talela po omahala ga yoolokathana. Ngoka omuntu ta vulu oku kala ta tala iinima ya yoolokathana ngaashi iinamwenyo, omeya, omiti ndhoka hadhi kala dha ziza nawa unene ngele kuna omvula.

Ngele ngele yakukuta momapya aantu ohaya teya. Ohaya teya taya tula moontungwa, yo taya tutu yuukitha kiipale . Ohaya tutu yatula komitse nenge komapepe.

Aantu olundji ihaya mono we iihuna oshoka ohaya kongo omambakumbaku gokupulula, yo taya kongo omambakumbaku ngoka sho tali pulula lyo otali kunu. Yo ngele iikunomwa yawo yamene taye yi helele.

Pomahala gamwe opuna oondundu nomamanya, unene ngaashi movenduka. Koondundu unene ohaku kala oondjima, ndhono thimbo limwe ngele dhasi ondjala, ohadhi ziko, dhiye mokati kaantu, dho dhiyake iikulya.

Aantu olundji ngele taya yulu oohi nenge ngele taya kwata oohi, ohaya longitha oonete nenge uundjolo, ano yamwe nokuli ohaya kwatana noonyala dhawo unene ngele kuna efundja nenge omeya taga tondoka noohi.

Opuna omahala ngoka aatu hayayi owala yakalye, yo yakanwe nookuume nenge noofamili dhawo, ano hayayi yeki iyuvithe nawa, unene pethimbo mpoka kaayena iilonga.

Pethimbo lyokwenye nenge ngele kapu nasha omvula omumvo ngoka aantu oha ya vulu okukonga ominino ndhono odho hadhi tondoka omeya ano ohaya patulula owala kopomba go omeya taga tondoka ga tekele iimeno yawo .

Momuhoko gwaawambo unene aantu mboka yena omapya nenge yeli konooli, momapya gawo ohamu kala omboga. Omboga ndyoka ohayi muwa ne tayi telekwa yo aantu taya li, yimwe ohayi ningwa nokuli omakaka.

Onduli oshinamwenyo shimwe hashi kala owala mokuti. Oshina omagulu omaleeleka , no sho woo othingo onde.

Oondjuhwa oha dhi li iikulya ya yooloka. Ndhono unene aantu haya ningi uunafaalama nenge ha ya munu ohadhi landelwa iikulya ya za moositola, omanga ndhoka dhokonooli unene dhokOwambo dho ohadhi pewa wala iilya niikulya yilwe ngaa mbyoka yi li po.

Omuntu oho vulu okutsa iilya, mbyoka ha yi zi momapya, eto yi thithi, toningi uusila mbono tovulu okuningamo iikwiila. Oshikwiila osho omboloto yoshiwambo ndjoka omuntu tovulu okulya.

Aantu mboka yena iikunino iinene ohaya kongo oopayipi dhoka hadhi kala tadhi tekele iimeno yawo. Oshoka ngele kakuna omvuka nenge inakulokwa lela, iimeno yawo ota yisi.

Aantu mboka yena omahala ge li nawa, ohaya vulu oku muna oohi. Ano oohi ngele dheya nenge nefundja ohaye dhi kwata, taye dhi tula momeya ano ngoka geli popepi nomagumbo gawo, opo nee taya kala taye dhi tekula taye dhi pe okulya.

Aantu mba haya munu oohi olundji ngele odhili momadhiya dhe etelelwa komafundja nenge dhili moondombe, momithima noshowo momilonga ohaya tulamo oonete dha tegeka benge yedhi tula mongonga, yo tayedhi pelemo ne iikulya tayedhi tekula dhikoke. Nokonima ohaye dhiyulumo.

Uunafaalama kawushi owala waakulukadhi nenge waasamane ashike owa kehe gumwe ngoka ta vulu oku longa mo. Ano omusamane nenge omukulukadhi naye ota vulu oku kuna, ota vulu oku teya ye ota vulu wo oku ninga kehe shimwe shono tashi longwa ku mukwawo.

Aantu yamwe ohaya tekula oondjuhwa mpono haye dhi landele iikulya nenge haye dhi pe iikulya mbyoka ya za miikunino yawo oshowo mo mapya gawo ngashi unene pAawambo ohaye dhipe iilya oshowo omeya.

Aantu mba yena oofaalama oonene ihaya longitha aantu, ashike ohaya longitha omashina omanene ogo taga tekele iimeno yawo, taga helele iimeno yawo noku ninga kehe shimwe shoka hashi ningilwa iimeno.

Aantu mboka yena iikunino iinene, oha ya kongo po ondunge , opo kaya kale owala ya ikwatelela momvula ngele ya loko. Ano oha ya kongo nee oopayipi, dhono odho hadhi kala tadhi tekele iimeno yawo uuna kaakuna omvula.

Mokuti ohamu kala wo oonkambe. Oonkambe ohadhi londwa kaantu. Oha dhi longithwa onga iiyenditho. Ano oyo iinamwenyo mbyoka ya simana lela maantu.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shanika oshiponga noshinene shi vule iinamwenyo oyindji. Ondjamba ngele oya hindwa ohayi vulu okuhanagula ko kehe shimwe. Ano ka puna shoka oshinene shi vule ondjamba kutya etungo otayi vulu owala oku li undula po.

Moshilongo shetu Namibia omuna woo iikunino moka aantu haya kunu ngaashi iikunino yomandjebele no yiiyimati yilwe hono aantu haya longo opo yamone iiyemo yawo .

Aantu yamwe oye na iikunino iinene mono ihaamu longwa kaantu, ashike aantu ohaya takamitha mo owala. Ohamu longwa owala komashina omanene nokutalika owala nkene iimeno tayi mene.

Aanafaalama ohaya landa omambakumbaku osho wo omashina ngoka taya vulu okulongitha uunene ngele taya longo miikunino yawo opo yakwate nawa ethimbo yokaya hepeke iimaliwa yawo.

Aantu una taya fudha po ohaya vulu oku ithana okahewa kayo nookume kayo. Opo yeye ya tyapule pamwe ano yi iyuvithe nawa. Mpono haya landa omalovu iikunwa. Yo taya landa iikulya ngaashi oonyama taya yotha taya li. Yo taya hokolola omahokololo.

Aantu, unene tuu aanyasha ohaya ithanwa opo yakale taya kutha ombinga moopololeka dha yooloka ndhoka dhili momikunda dhawo nenge moondolopa dhawo. Oha yalombelwa nee opo yakuthe ombinga opo kaayakale yeli omitumba komagumbo gawo.

Aantu mboka yeli komahala hoka yaninga iikunino ano thimbo limwe ngele kakuna omvula ohaya kongo oopayipi ndhoka haatula momapya opo dhivule okutekela iimeno, shino ohashi kwathele iimeno yikale tayi koko nawa yo oyina omeya gagwana.

Aantu yamwe oyena owala omahala gawo mono ya tulamo omeya ,mono taya tulamo nee oohi ndhoka haya tekula haya vulu okupa iikulya dho ngele dhakoko ohayedhi landithapo nee yo yamonemo iiyemo.

Mokuti ohamu kala iinamwenyo oyindji mbyono yimwe yomuyo kayihole aantu ano hayi vulu okulya aantu nokumonitha aantu oshiponga. Ohamu kala nee oonkoshi, oonduli ,oondjamba, oonduli ,uumenye nayilwe oyindji

Aantu oyendji oye na oofalama oonene. Ngele otaku popiwa oofaalama oonene, oofalama ndhoka dhopashinanena, mono aantu haa kunu noye na iikunino iinene, hono oko haku zi iinima mbyoka hayi vulu okulandithwa moositolla .

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene shi vule iinamwenyo oyindji. Ohashi kala nee mokuti oshoka osha nika ngaa oshiponga unene ngele sha hindwa. Mokuti ohamu kala wo iinamwenyo ngaashi uumenye, oonkoshi, oonduli nayilwe oyindji.

Unene ambala kehe mondoolopa omuna ehala ndoka hapu vulu oku kaliwa ano pehala mpoka hapu vulu oku talelwapo. Mpono ookuume noo kahewa ha yeya oku ki iyuvitha oshowo aakwanezimo yawo haya vulu oku ki iyuvitha nawa.

Muuyuni wongashingeyi omuntu ino pumbwa okumanapo ethimbo unene ngele longo mepya, ano wahala okulonga noonyala, ashike oto vulu okulongitha embakumbaku , tolongo, tokunu nembakumbaku ndyoka hali kunu, tohelele eto teya ashihe shoka oto longitha owala ohauto nenge embakumbaku.

Aantu yamwe ohaya ka talela po omahala gayooloka ngaashi kefuta. Mefuta ohamu kala muna iinamwenyo oyindji ngaashi oohi, oombwa dhomomeya nosho tuu. Aantu oyendji ohaya ka talelapo nee, taya tala mpoka taya lala, yo taya yi yekuuhale ko unene pethimbo lyuupyu.

Uuna nduno omvula ya loka lela ano ya etelela efundja, aantu ohaya kwata oohi mpono taya longitha oonete, uundjolo nenge taya kwata owala noonyala.

Aanafaalama yoongombe miitopolwa ya yooloka otaya indilwa opo ya fale oongombe dhawo kotuntila ,hoka tadhi ka tuntilwa shinasha nomukithi ngoka hagu ithanwa ekondo nelaka

Aantu yamwe ohaya munu oohi, ano haya kongo ehala mono taya vulu okutula omeya, yo taya tekula oohi tayedhi landele iikulya, yo taya vulu okudhi kuthamo taya landitha, yo ya monemo iiyemo.

Aantu yamwe ohaya kala yena iikunino yawo, mono haya kunu mo iiyimati osho wo iikwamboga mbyono ngele weyi teya mo, hayi landithwa opo ya vule oku mona iiyemo, mbyono taya vulu oku ikwathela nayo.

Omuntu ino pumbwa owala okukala to si omukaga, ashike oto vulu okukala wi ilandela ondjuhwa yoye kofaalama yontumba e toyi teleke nawa ngoye to li, opo wu vule okukandula po omukaga.

Kehe kehala hoka haku ka talelwapo, kutya nee okaantu mboka yaza kondje yoshilongo nenge oomboka yomoNamibia, ohaku kala kuna omahala hoka haku lalwa. Ano ino pumbwa okumona iihuna, ashike oto vulu okuka talelapo ngoye wuka tale nkene uunshitwe wuli.

Aantu mboka ye na nenge ya simaneka okukuna iimeno ohayi itula mo mokukuna iimeno yawo opo ngele ya koko otaya vulu okukala taya li nenge tayi ikwathele nayo.

Moondolopa dha yooloka ohamu etwa oopoloyeka dha yoolokathana unene tuu dhaanyasha opo aanyasha kaya kale kayena iilonga yo yavule oku ikwathela ku yoyene noku kwathela woo oshilongo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shomokuti. Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo oyindji. Oya nika oshiponga unene ngele ya hindwa, ashike ohayi vulu okukala mokati kiinamwenyo iikwawo nenge mokati kaantu.

Aantu ohaya kongo omambakumbaku ngoka haga pulula momapya gawo. Unene ngele mepya omuna ongwena ohaya mono iihuna ngele tashiya poku longa nomatemo ashike ohaya longitha owala mbakumbaku.

Aantu mboka yeli popepi noondama nenge nomeya ngoka hamu vulu okukala oohi ohaya hupu nuupu oshoka ihaya kala yena omukaga, ohaya kutha owala oonete dhawo nenge oondjolo wawo etaya kakwata oohi dhawo.

Aantu mba yena iikunino iinene uunene ngele kuna omuloka guli hwepo ohaya hupu nuupu, oshoka ohaya kala yena iikunino yawo ya mena yo taya oshindji.

MoNamibia omu na omahala ga yooloka hoka aantu haya ka talela po unene pomafudho taye ki inyanyudha noku iyuvitha nawa naapambele nenge nookahewa kawo.

Aantu mboka yena iikunino iinene ihaya mono iihuna ko kutekela iimeno yawo oshoka ohaya kongo oopayipi dhono odho hadhi tekele iimeno. Ano ngele omvula inayi loka ihapu kala naana iimeno ta yisi.

Aanafaalama yamwe ohaya munu oohi mono hayedhipe iikulya kehe esiku . ano ohayedhi kala nee dhili muundama uushona mbono hawu kala wuli pomahala gawo mpono hayedhi sile oshimpwiyu yo ohaya vulu nee okudhi kwatamo tayedhi landitha.

Ethimbo lyomvula aantu oyendji ohaya hupu nuupu oshoka ohapu kala puna oohi ndhoka hadhi etelwa iikulya , ano aantu ohaya kwata nee oohi yamwe taye dhi tekula, yamwe nokuli taya ningi nuundombe moka taya kala taya tula iikulya. Omanga yamwe taye dhi dhipaga yoo taya landitha .

Mokuti omuna iinamwenyo yayolokathana mbyoka ihayi vulu okukala pokati kaantu, ngaashi oompo, oonkoshi, oonduli, ooholongo, oonduli, uumenye niikwawo oyindji ndjoka hayi vulu okukala mokati kaantu.

Ngele tashiya pomuthigululwakalo gwaawambo, uunene aawambo oyehole omalovu giilya ngono haga ningwa nuusila wongaya ano uusila wongaya owo uusila mboka hawu tsuwa hawu zi miilyawala.

Aantu yamwe oyena iikunino yoonyanga, mono haya kunu oonyanga, taya kala taye dhi tekele, tayedhi teya, po opo nee okuza mpono otayedhi landitha, ano taya fala koositola dhi ili nodhi ili.

Omahala ogendji opuna omiti odhindji ,ano kwaninga owala kwafa okuti. Aantu ihaya ende ko hoka ,yo ihaya ende miihwa, oshoka ohamu kala muna iiyamakuti niinamwenyo mbyoka kaayishi yoopaantu.

Aantu yamwe oyena oofalaama dhoondjuhwa, mono haya vulu owala oku tameka nuuyuhwena, sigo oondjuhwa dha koko etadhi ningi oonene, mono taya vulu okudhi landitha ya monemo iiyemo. Ohaya kala nee taye dhi pe iikulya kehe esiku.

Oonduli oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti, ashike inayi nika naana oshiponga ngaashi iinamwenyo iikwawo. Ano omuntu oha vulu okukala popepi nasho, ye tavulu nokuli okushiguma ashike kashina shoka tashi muningi.

Aantu unene momuthigululwakalo gwAawambo ohaya kunu iilya. Iilya ngele yakoko etayi tewa ohayi tsuwa etayi ningi uusila mboka haya longitha okuteleka oshimbombo. Ano oshimbombo osho oshikulya shoka sha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo.

Aantun ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo, nokonima nee ngele mwa pululwa, ohaya endemo nee taya kunu, nokonima ngele iikunomwa yawo ya mene ohaya ende nee taya tudha po oomwiidhi.

Iikombo nayo oya simana wo kaantu oshoka ohayi vulu oku gandja onyama ndjoka aantu haya vulu oku ikutha nayo omukaga uunene ngele kakuna sha shoka taya li.

Aantu yamwe oyena owala oofaalama dhawo mono muna iikunino yawo haya vulu oku kuna oomboga. Dhoka haya vulu ngele dha koko nenge dha kola ta yedhi kutha mo noku landitha opo ya vule oku mona mo.

Uuna kuna omuloka lela gwa gwana, omuloka ohagu etelele efundja, ano omeya ogendji ngono haga etelele oohi dhono hadhi kala tadhi tondoka nee momikunkulonga adhihe dhoka hadhi tondoka omeya. Nomomilonga no momadhiya na kehe pamwe mpoku kala omeya, ohapu kala tapu tondoka oohi.

Aantu oyendji mboka yena omapya gafa omanene, ohaya pululitha nomambakumbaku nenge mboka yena iimaliwa yo kuga futa. Ohaya pulula nee nembakumbaku, ta kunu, ye teya natango ahelele.

Aantu oyendji oye hole unene pomahala mpoka pwaziza ngele oya mono ehala ndyoka lya ziza nawa nolyina okangwena ohaya yipo opo yaka tokelwe nenge yeku uhale yo taya yotha oonyama dhawo.

Aantu yamwe ohaya munu oohi, mono haye dhi tekula, ano haya kongo oonete eta yedhi tula momeya unene ngaashi mo madhiya, yedhi kondekela mo opo kaadhi zemo, yo ta yedhi pelemo iikulya.

Aantu mboka yena iikunino iinene ohaya mono oshimaliwa oshindji , oshoka uuna ethimbo lyokuteya lya adha ohaya teya mo shoka kwali yakuna etayi shi fala koongeshefa ndhoka oonene opo yaka landithe yoya mone iiyemo.

Mokuti oha mukala Iinamwenyo yayoloka no yayoloka mono hamukala Iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga osho wo Iinamwenyo mbyoka inayinika oshiponga ashike ayihe oyindji yomuyo ohayi kala mokuti.

Oondjima olundji ohadhi kala moondundu nomiihwa, ano ihadhi kala mokati kaantu. Ngele odha si ondjala ohadhi nuka mo e ta dhi zi mo, dhi ye dhi konge iikulya kondje.

Koofalama unene dhiikunino phaku kongelwa aanilonga mboka haya takamitha noku kwashilipaleka kutya iimeno oyamena lela nawa, mpono haya kala taya tekele nokukala ya gamena iimeno unene kiipuka.

Aantu yamwe ohaa munu oondjuhwa. Oondjuhwa ndhino oha ye dhi sile ne oshimpwiyu, taye dhi pe iikulya, tadhi koko, dho shampa dha koko oha ya vulu ne oku dhi landitha, yo yamwe taa kutha omayi, ngaashi oonkintu, yo ta ya landutha.

Moshilando pangelo omo modoolopa mono unene muna omamanya, mono muna woo oondundu. Ano ngele owayi mo otokala wafuuka nowahala okutala oondundu nomamanya.

Mo Namibia omuna omahala ogendji ngoka hagatalelwapo, ngoka hagiithanwa oohotela mokaa omuntu ngele kena mpoka talala, nenge kena mpoka tazi nenge tathikile. Ohavulu okuya komahala hoka oko athikile nenge akale ethimbo ndyoka.

Uuyuni paife owa huma komeho . Aantu paife ihaya longowe okuza ongula onene sigo okomatango. Ashike ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga pulula yo taya kunu nande okuli.

Ngele omuvo nduno kuna omvula yaloka lela aantu oha longo momapya ngawo nudhinginini opo yavule okumona iipalutha yo yavule okwi kwathela osho okukala yena shoka tayali.

Uuna omvula yaloka nawa omwiidhi ohagu mene eta gu zizi nawa, noongombe niimuna yilwe ohayi kala tayi hupu nuupu, oshoka iikulya opo yili yagwanenena lela.

Aantu yamwe ohaya munu oohi ndhono haye dhi pe iikulya dhi li momeya, taye dhi tekula, yo ngele dha koko, ohaye dhi kutha mo nee, taye dhi landitha po nenge taya li.

Ngele owa hala okutala iiyamakuti, inda kiikunino yiinamwenyo ngaashi Etosha National Park, hoka haku kala iiyamakuti ya yooloka ngaashi, oonduli, oonkoshi, oondjamba nosho tuu.

Momakuti ohamu kala iinamwenyo yimwe mbyoka ya nika oshiponga omanga yimwe inayi nika oshiponga. Iinamwenyo mbyono ongaashi nee oonkoshi, uumenye, oondjamba, omayoka nayilwe oyindji.

Omuntu oto vulu oku ninga okandama koye nenge okamuthima koye mono to tulamo oohi dhoka ngoye tokala to tekula. Oto kala nee todhi pele mo iikulya. Ngoye shampa dha koko otodhi yulumo nee ngoye todhi landitha ngoye wu mone mo iiyemo.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi, ano haya kongo ehala mpoka opo tapu kala puna omeya, etaya tula mo oohi dhawo dhoka taya kala taye dhi tekula, taye dhi pe iikulya yo taya takamitha opo kaadhi se kuuzigo wontumba mboka tawuya momeya.

Inopumbwa okukala wuli megumbo ashike otovulu okukatalela po omahala gayooloka hono tovulu okukala totala omiti dhayooloka, totala iiyamakuti totala kehe shimwe hashi kala mokuti. Ano omahala oko geli gayooloka hono tovulu okuya.

Okuna wo aanafalama mboka yena omeya gawo moka muna oohi. Ano kehe nee ethimbo nenge kehe esiku ohaya kutha nee iikulya mbyoka haye yi tile momeya opo oohi dhawo dhikoke.

Aantu mboka ye na iikunino, opo yi ikaleke kiikunino yawo nenge kiimeno yawo tayi si ngele kaa ku na omuloka gwa gwana ohaya kongo nee omukalo ngoka gokukala taya tekele iimeno yawo nomeya. Kutya nee kage shi gomvula ngoka haga zi koopomba, opo ya vule okukala ya hupa.

Aanyasha otaya indilwa opo ya ki ishangithe kopoloyeka ndjoka yuunamapya. Ano kehe omunyasha ngoka eli momukunda nenge eli mondolopa kena iilomga nenge kena shoka ta ningi, ota vulu oku inyolitha.

Pehala ngele opwa monika puuwanawa noku ninga oshikunino nenge noku ninga ofaalama , omuntu oha kongo owala omambakumbaku ngoka tago opaleke po, nopo ne tapu kala pwa yela nota pu vulu oku kunwa sha , nenge oku tungwa sha.

Otovulu oku ka talelapo omahala ga yooloka ngoye wutale woo uushitwe nkene wuli ,ano tovulu okuya komafuta, komadhiya nakehe pamwe mpoka tovulu okuya wuka tale nkene uushitwe wuli.

Aantu yamwe ohaya tekula oondjuhwa mono haye dhi sile oshimpyiyu, takala ya kwashilipaleka kutya inadhi kwatiwa nande okuvu washa ,uunene tu ngele odhili mumwe nenge ngele mpoka dhili ohapu opalekwa.

Aanafalama ohakala yapanda uuna iimeno nenge iikunino yawo yamena nongele omvula yaloka nawa ,oshoka ngawo otashi ya kwatha Opo yavule okumona iiyemo una taya landitha.

Mokuti oha mukala iiyamakuti yayoloka , Oonduli , uumenye, ookoshi nosho tu, nopo ne iiyamakuti mbika oyanika oshiponga yimwe yomuyo ashike yimwe inayinika oshiponga , owapumbwa ne ngele toyi mokuti kala wahomata wuna ondjembo nenge uutati.

Aantu ota kukilikwa unene pethimbo lyupyu opo ngele tayayi kondama dhokuyoga yakale yakotoka opo ngele omuntu keshi okuyoga inapumbwa okuya mpoka puule oshoka ota vulu okuya kohi yomeya ye ase nga komeya.

Omvula ngele ya loka nawa epangelo ohali tumu omambakumbaku galyo, opo aantu ya vule okupulula omapya gawo. Ohali ningi nee lyo tali pulula yo taa kunu , opo evi kaa li kukutile. Aantu ngele ya kunu, opo nee yo taa vulu okuhelela ngele iikunomwa yawo ya mene.

Koondundu ohaku kala iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi omayoka, uulimba, oondjima osho wo yimwe ya yoolokathana. Ngele nee owa ende epuko e toyiko ndele inwiigamena , otovulu okulika ngaashi komayoka.

Opo omuntu a vule okukonga ofaalama unene yiikunomwa, ongele e na uunongo nenge uulongelwe mboka a longwa kombinga yuunamapya. Aanafaalama oyendji ohaya kala ye na uunongo mboka, ohaya kala ye na oofaalama dhawo dhi na iikunomwa yawo.

Aantu yamwe ohaya kwata oohi taya longitha oonete, uundjolo yamwe ohaya kwata owala noonyala dhawo opo ngele yakwata oohi dhawo ohaya landitha nenge yalye yoyiipaluke.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka yina uuwanawa owundji, mbyoka hayi vulu okutselwa poohango opo aantu yakale yena onyama. Ohadhi vulu okulongithwa woo momapya okupulula.

Mo Namibia omuna omahala ogendji gwokutalelapo mono aantu haya yi unene momafudho mpono haya yi yaka talelapo unene yo ya kale yena ethimbo lya gwana oku kala naakwanezimo yawo oshowo nookuume kayo.

Moshilogo shetu omuna omahala ngoka aantu taya vulu oku talelapo opo yakiiyuvithe nawa ngashi muna Etosha noo lodge woo hoka aantu taya vulu okuya, ta yuuhalako nenge taya ningiko omasiku, uunene aantu oyendji oye hole oku yako komafudho.

Komahala ngaashi gokonooli pethimbo lyoku longa aantu oha ya futu omambakumbaku kutya nee ogo pawumwene nenge oge pangelo, ha ga futwa ano mowili ngono haga pulula momapya gawo opo ya vule oku kuna mo iikunwa mo yawo, yo ya vule okulya shoka ya longa.

Moshilongo shetu aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula momapya gawo. Ohaya longitha oomambakumbaku gopaumwene nenge gepangelo ngoka haye ga futu shiikwatelela kowili ndhoka ya hala ya pulule momapya gawo, nokonima shampa mepya mwapululwa ohaya kunu iikunomwa ya wo ngaashi iilya niikunomwa yimwe yi ili.

Aantu mba ye na iikunino nenge yena omapya, ngele omvula inayi loka ohaa kongo oopaipi ndhono odho hadhi tekele iimeno yawo opo yi mene opo ya vule okwiipalutha nayo.

Aatalelipo yaza kiilongo niilongo oha yeya moNamibia opo yeye yatale nkene Namibia lyayambekwa. Oha yeya yuuka momahala ngaashi omilonga yakatale nkene dhili, ohayuuka woo kiikunino yiinanwenyo momahala galwe.

Ngele omvula ya loka nawa, naantu momapya ya longa lela nawa niilya oko yili, aantu oyendji ohaya teya mo iilya yawo etaya landitha, opo ya mone mo iiyemo, oshoka omvula loka unene lela. Ashike ngele omvula inayi loka, aantu haya haya lekwa kwaamboka ya longa nenge mboka ya mona mo sha momapya gawo.

Aantu yamwe ohaya hupile owala moofaalama dhoondjuhwa, mono haya vulu okulanditha omayi, osho wo oondjuhwa, yo opo nduno taya mono mo iiyemo mbyono taya vulu okukwathela yo nuunona wayo.

Aantu yamwe oye na iikunino yiikwamboga moka haye yi tekele yo tayi koko nokumena. Ohaye yi landitha nee nenge ya lye naakwanezimo yawo. Ngele taa landitha ohaa vulu okumona mo iiyemo mbyoka taya vulu okwiikwathela nayo momagumbo gawo.

Pethimbo lyefundja efundja ohali etelele iinima oyindji ngaashi oohi niikwawo yilwe . Aantu shampa nee omvula yaloko yewete efundja ,aantu ohaya kala nee taya kwata oohi ndhoka tadhi matuka momeya . Shampa yedhikwata yamwe ohaya landitha nee yo yamwe tayali onga omweelelo gwawo.

Omuntu ngele taka talelapo unene moshiwambo oha dhipagelwa ondjuhwa hoka tayi eta pewa alye oshoka okwa talikako asimana noonkondo, olundji ohayi tulwa metemba.

Oongombe kadhina owala uuwanawa woku monamo oonyama ashike ngele oyavala nenge yamona okatana ohayi vulu woo okulandwa mono aantu haya vulu okumonamo omahini ngono haya vulu okuhupa nago unene ngele kuna omukaga.

Uuna omvula yaloka lela, iinamwenyo ohayi hupu nuupu oshoka ohapu kala puna omwiidhi gwagwana nawa. Ihapu kala puna iinamwenyo tayi tumbwa nenge tayi si kondjala, oshoka uunapelo opo wu li wagwana nawa, nomeya opo geli gagwana nawa.

Aantu oyendji mboka ye na oofalama nenge ye na omavi omawanawa ohaya kunu iikunomwa yawo ngaashi omakembindji, oomboga na yilwe oyindji mpono ne haya vulu okumonamo iiyemo ngele taya landitha iikunomwa yawo mbyoka.

Komilonga unene ndhoka dhoko Kavango ohaku kala kuna oongandu, ndhono aantu mbono haya yi ya kayoge nenge ya kayoge iikutu yawo olundji ohaya kwatwa koongandu etaya likapo. Shino osha nika oshiponga onkene aantu otaya kunkililwa opo yi ikaleke kokule nomeya unene tuu gomomilonga.

Aanafaalama yamwe oha ya munu oondjuhwa mono ha yedhi tekula okuza manga uuyuhwena mono ngele dha koko oha dhikala kala nee tadhi tendula omayi ngono haga ningi natango oondjuhwa odhindji nopo nee oha yalanditha opo ya monemo iiyemo.

Otu na omambakumbaku ogendji ngoka haga longithwa momapya. Aantu oha ya futu nee omambakumbaku opo ga longe momapya gawo opo ga helele momapya go opo ga kune nopo nee shono tashi ningi iilonga yawo iipe.

Aantu oyendji oya niga uukunino wawo konima yo magumbo gawo mbono haya vulu oku kuna mo omatama nenge iikwamboga mbyoka tayi vulu oku mena pethimbo mpoka mbyoka haya vulu oku longitha ngele taya teleke.

Aatalelipo oha yeya moshilongo shetu taya ende niitopolwa ya yoolokothana mono taya tala yo taathaneke. Ohaya zi kiilongo yili noyiili, tayeya oku tala nkene oshilongo shetu sha yambekwa. Ohaya kala mokati koondundu taya tala nkene oshilongo shetu shili.

Ofaalama yoondjuhwa. Aantu yamwe oyena oofaalama dhoondjuhwa mono haya munu oondjuhwa noku dhitekula. Oondjuhwa ndhono ohadhi landithwa po nee nenge dhi liwe piituthi ya yoolokathana.

Muuyuni wonale aantu oyali haya hingile ano uunona watu hungile naakuluntu mpono taya hokolola omahokololo gaantu yonale nenge shoka kwali hashiningwa monale ashike mopayife aantu aashona lela haya hungile mbono lela yakuthako uuteku mboka ya tekulwa nawo kaakuluntu yawo.

Ondjuhwa yoShiwambo ngele ya telekwa oyi holike lela unene kaantu oyendji yi vulithe oondjuhwa ndhoka hadhi landwa moositola. Aantu ngele oya adha omuntu eshi okuyi teleka nawa ohayi tokola elaka nomuntu ita hala we a ze mo unene ngele yaya omagadhi goongongo.

Ongolo Ongolo oshinamwenyo shoka shomokuti, shoshene inashi nika naana oshiponga. Sho oshi na nee omalwaala, olutokele osho wo oluluudhe. Ongolo ohayi kala mokuti ano kayi shi yopaantu, nomethano muno otayi monika sho tadhi nu omeya.

Pethimbo djefudho, aantu unene mboka haya kala ya fudha ohaya yi koma hala ga yoolokathana, hono haya ka kala tayii nyanyudha noku iyuvitha nawa, nosho woo oku ithuwi thapo kiilonga.

Aanafalama uunene mboka yena iikunino iinene ohaya kongo oopoloyeka ndhoka hadhi tula po oopaipi mokati komapya gawo opo dhi vule okutekela iimeno yawo oshoka omeya ethimbo limwe ohaga kala taga nyangwanyangwa nenge iimeno itayi mono omeya ga gwana.

Ethimbo lyefundja aantu ohaya longitha oonete, uundjolo yamwe takwata noonyala dhawo oohi dhoka hadhi etelelwa komeya. Aantu ohayedhi yulu opo ya kandulepo omukaga yoya vule wo okukala yena osheelelwa. Yamwe ohaya landitha nokuli opo yamonemo iiyemo.

Aanafaalama oha ya kunu iikwamboga, mbyono ha ya longo yo ta ye yi landitha ngele ya adha opo ya vule okwiimonena mo iiyemo, mbyono ta ya vulu oku ikwathela nayo noofamili dhawo.

Epangelo ohali etapo opolololeka dhaanyasha unene ngele yamono kutya aanyasha oyendji oyeli momapandanda molwa kapuna iilonga .Ohaya eta po opololeka kutya nee odho kulonga kofaalama nosho tuu mono hayayi yakalonge takuthwa momapandanda mono hayayi yaka longe opo iimbuluma yishune pevi.

Uuna ku na omuloka gu li nawa omvula ndjoka, iinamwenyo yaantu ohayi hupu nuupu no ihayi si ondjala, oshoka ohaku kala ku na omwiidhi gwa gwana nawa. Ohayi kala yo ondoka nohayi vulu wo okulandithwa po, oshoka oya ondoka notaya vulu woo okumona mo iiyemo yi li hwepo.

Oku na omambakumbaku ga yoolokathana ngoka gamwe haga pulula momapya go gamwe oga longwa ge na omatemo omale ngoka haga vulu okufula mo oongwena momapya, unene epya ngele oli na ongwena ihali vulu naanaa okulongwa noonyala, oshoka ngawo ethimbo tali pupo. Ohapu kongwa embakumbaku lyokupulula.

Aantu mba haya kwata oohi oyena oondunge, oshoka ngele taya kwata oohi dhawo ohaya longitha uundjolo hono koka ndjolo ha tulako oka kulya, hoka yeshi kutya ohi ota yi vulu oku kalya nenge ta yi vulu oku ekameka okana, opo yi kalye ashike sho ta yi katala oya tsuwa momulungu nopuwo ngaaka oya kwatiwa.

Aanafaalama oyendji unene mboka yoondondo dhopo mbanda, oha ya kala ta ya landitha iikunomwa yawo koostola oonene, mpoka ha ya landitha iikwamboga nenge iiyamati mbyoka ha ya longo opo ya vule oku monamo iiyemo mwaashoka ta ya kunu.